Girbin masara. waɗannan ga su ma’aikatan gona na suke girbe masara, daga inda suka shuka. Wato idan aka shuka masara ta kai lokacin girbi, za a tsinko ta daga kan shukan da take, a dinga cire ɓawon da ke jikinta, sai a dinga sa ta a cikin buhu, daga nan a ɗauke ta a kai ta ga inda za a sarrafa ta. Wasu za su kambu shirmi, bayan busarwa, sai a kai su a murza, a yi amfani da shi a gari. Wasu kuma za su tsittsinke ta ne daga jikin tukubanta don a dafa shi a sa a abinci. Wasu kuma daga jikin tukubanta za su dafa shi wasu kuma su gasa. Ana sarrafa masara ta hanyoyi daban daban, amma a wannan hoto ya nuna ne kawai daga kan shukan, ana girbe ta, ana tsinko ta wato daga jikin shukan, ana sawa a buhu. Ana shukar masarasosai a ƙasarmu, musamman ta nan arewaci, ana sarrafa ta, ta hanyoyin cin abinci sosai, har a matattaran ayyuka ana saka,, ana yi, a sassaka abubuwan da ake sakawa cikin leda, wato da masara, ana amfani da ita wato a yi seal.

Girbin shuka waɗanda suke fitowa a ƙarƙashin ganyensu a ƙasa, a cikin ƙasa, wato shuka waɗanda suke fitowa a ƙarƙasshin ganyensu a ƙasa su ake kira tuba a Hausa. To waɗannan tsirran da suke fitowa a cikin ƙasa, ƙarƙashin ganyensu na ce shi ne ake kira tuba a ƙasar Hausa. Wato waɗannan tsirran su ne: dankalin Hausa, gwaza, doya, wato duka a cikin ƙasa suke fitowa, ganyayyakinsu kuma a samansu. Idan har za ka girbe irin waɗannan tsirran, sai an ɗaga ganyensu, inda za a hango su a ƙasan ganyensu sun fito. Yawancinsu suna da girma, za ka hango su a ƙarƙashin ƙasa, za ka yi tono inda za ka cire ƙasar, ka raba ƙasar da jijiyoyinsu kafin ka cire su. A hankali ake yi don kar a sara, wanda idan har aka sare su, zai buɗe hanyoyin da za ta iya, za a iya samun cututtuka da za su haɗu da wannan shuka, cututtuka da kuma ƙwari waɗanda za su iya shiga ko su lalata ita shukan ko kuma maciya, ko ta cutar da maciya wannan shukan.

Wannan dai mata ne waɗanda suke taimako a ciki gonan, suna taimako ga alama suna taimako ne gurin girki ga can an haɗa wuta, ga su tukunyaye kuma a gefen su sun zauna, suna taimako. Wata ƙila taimakon da suke badawa a ciki gonan shi ne na fannin gonan yin girki ko kuma an gama yin aikin gonan ne, sai aka zauna kafin a ci abinci sun taimaka, suna taimakawa a gona, wanda ana iya ɗibo waɗanda za su taimaka a gona ko a biyasu ko kuma, yawanchin wa’ɗan da za su taimaka, 'yan gidane wanda gonansu ne to su taimaka, a yi shuka, ko a yi girbi. Wasu kuma yawanci ana rantansu ne, dan su taimaka gurin yin shuka, ko gurin gyara ƙasa, ko gurin tono, ko girbin abun da aka shuka. Kala-kalan taimako ne ake yi a gona, wannan dai hoto yana nuna matane ga tukunya a gabansu, ga kuma can an haɗa wuta. Ze iya yuyuwa taimakon da suke haɗawa da badawa na hanyan girki, ko kuma na hanyan girba, ko na gyara abun da aka girba a gonan ne.

Kamuwa da cuta wannan ƙasa take kamuwa da cuta ko kuma shuka suke kamuwa da cuta. Wato ƙasan inda za a yi shuka, ko kuma ita abin da aka shuka, za su iya kamuwa da cuta wanda zai iya ɓata shukan ko kuma ya ɓata ƙasan. Wato idan ƙasan da ake shuka ta kamu da cuta, to za ta lalace, inda ba za ta bar abin da aka shuka ta girma ba. Idan kuma ita abin da aka shuka ne ta kamu da cuta, to za ta iya lalata amfanin gonan kuma ta hana ta ma duka girma. Duka waɗannan guda biyun, da ƙasan da za a yi shukan, ko kuma amfanin gonan duk za su iya kamuwa da cuta, wanda zai iya lalata amfanin gonan, ya lalata ƙasar, ko kuma sai ma idan amfanin gonan ta riga ta girma, sai ta lalata ta, ko kuma kfin ta girma, ta hana ta girma, wanda take mai da ita a lalace, ta lalata taki, ta lalata ƙasa, ta lalata tsirran da za a shuka. Ita wannan ana iya sanin yadda za a yi a lura da ita ko kuma a magance waɗannan abubuwan, wato ita su cututtukan ana iya magance su, ƙasar ana iya magance ta, ko kuma shukan ana iya magance su idan har aka riga aka lura da cewa ta kamu da wasu cututtuka.

Tono kafin ai shuka wato ana yin shi tono ne tudu wato tudu akan ƙasa kafin ai shuka. Dalili shine wato kan ayi tono ƙasan zai zama ya daskere a guri ɗaya yana da wuya gurin yanda za’ayi a saka uhm abin shuka a cikin ƙasa saboda da taurinshi tunda an riga an tattaka kuma ya daɗe ya daskare gurin, to tono shine ke sakar da ƙasan ya maida ita a warware. Yawwa hakan ana iyayi ta yanda za’ayi a ƙirƙiro tudu akan ƙasan layi da layi ana yin wannan abune ana kakkasa tudu a kan ƙasa, saboda yanayin yanda za’a shuka ya zama zai bada uhm yadda za a yi a saka a saka uhm shukan a cikin ƙasa ba tare da shan wuya ba kuma yanda za a yi ƙasan ta rinƙa shan ruwa ba tare da shan wuya ba. Toh shi wannan tonon yana taimakawa ne yanda za ayi shuka ta yi kyau. Tono ana yawan yinshi ka fin shuka saboda yana tono ƙasan ne ya warwarar da ƙasan yanda take a dunƙule sai ya warwareta yanda ruwa zai sha da wuri kuma yanda shuka za ta iya ta shiga kuma ta baje a cikin ƙasa ba tare da dunƙulewan ƙasan ya samu ya hana wannan uhm tsotson ruwan ba ko kuma girmanta a cikin ƙasa. So tono yana taimakawa ne wurin girman shuka kuma shuka tai kyau, tono shine wato bizis a turance ana kiranshi tono a harshen hausa, tudu akan ƙasa nufinta kenan tudu akan ƙasa wanda ana tono ne ayi yanda za a maida wurin shuka ya zamana tudu ne akan ƙasa.

Wato duk burin me wato manomi shi ne bayan ya noma abunda ze noma, ya samu ya siyar a kasuwa, don ya samu kuɗi kuɗin da ze yi amfani da su, da kuma kuɗin da ze ƙara yin wata shukan. Wannan hoto yana nuna cewa ne bayan an yi girbi, bayan an girba dankalin Hausa an kai shi kasuwa inda aka kasa ake siyarwa. Wato ita, idan har ka ɗauka cewa gona ita ce hanyar kuɗinka, to duk inda manomi yake, ze so ya samu inda ze in ya yi shuka, ya girbe, ya saida ya maida mu shi da kuɗin shi, da kuma wani abu, kuma da wani kuɗi a sama, wanda ze yi amfani da shi. Yana so amfanin shi yakan ka samu fiye da yanda ka yi amfani da shi. To ba, bayan ka girbe abunda ka samu a gonanka, za ka kai ta kasuwa, inda za ka saida, a biya ka. Biya ta yanda za a yi, ka samu har bayan ka ƙirga kuɗi, ka san cewa ze kai da ya wuce abunda ka samu, ya wuce abunda ka yi amfani da shi a goron lokacin shukanka.

Wannan bisa alamu abinci ne aka yi daka dankali da kuma, um piya, wato wata shuka, wanda take fitowa, ‘ya’yanta take fitowa a kan bishiya, ana kiranta ‘piya’, za ka gan ta koriya. To wannan girki, an yi ne, fatenta aka yi, faten dankalin aka yi, aka sa mata kayan miya, aka sa mata kayan miya, aka sa fiyan daga baya sai aka ɗora fiyan a kai. Faten dankali ana yi ne, inda za ka yanka dankalinka, sai ka ɗora a kan wuta, ka sa manja, ka sa kayan miya, ka sa su um kayan ɗanɗano da kuma ganye. Wasu na sa ganye, wasu ba sai sun sa ba. To wannan daga ganin alamu bayan an gama ne, sai aka ɗora, wato sai aka ɓare ita piyan, sai aka ɗora a kai. Ita fate, ana yi ne, yanda za a saka wa dankalin, ana yin ko faten doya, ko faten dankali, amma wannan dankali ne, ana yi ne yanda za a sa ruwa a kai, ya yi yawa, ba daidai yanda zai dunƙular da dankalin ba, amma yanda zai yi, ya sa shi ya yi ruwa ruwa.